Any amin'ny sisin-tany, indrindra moa fa any Mahajanga no ahitan'ny olona irony hazo lehibe irony, ny tahony dia somary misampantsampana ary ny vatany dia somary lehibe. Any matetika ny olona no mitsangantsangana satria mahafinaritra tokoa ny paoziny.

ty nirahera avokoa ny ankabyazany olana nare misy fitaovana sy toerana manokana natao anaovanay izany nisyrendrina iray fitavy amin'ny biriky sy mentra molokofolo tany nareo aminy dia misy sarinapiera malaza maromaro izay miantona

Omby iray izay matory amin'ny tany misy fasika. Miloko fotsifotsy sy maintimainty izy ary misy tandroka. Eo amboniny kosa dia misy vorona iray izay miloko fotsy volontany ary maintimainty ary ny masony kosa dia misy marika miloko mavomavo.

Ao anaty efitra iray miloko volontany, misy fahitalavitra sy vehivavy iray mipetraka, miakanjo lava miloko manga sy misy kisarisarina voninkazo miloko manga sy volontany ary fotsy. Mifato-bolo izy mikavina ary manao firavaka fatao amin'ny tenda ary amin'ny tanany kosa dia misy famantaranandro.

Koveta lehibe iray plastika, miendrika irony efajoro irony, miloko maitso. Misy sopera vy ao anatiny, misy sotrobe hazo iray ary misy irony vilia jobo plastika miloko maitso sy volomparasy irony ary ao ambany kosa dia misy kaopy miloko mavokely.

Boky iray izay miresaka manokana momba ny fisian'Andriamanitra sy ny fahagagàna, miloko volontany sy maintimainty ary mangamanga. Misy soratra lehibe miloko fotsifotsy ary misy sarina vehivavy iray mifato-bolo miloko mainty mipetraka eo ambony seza lava miloko mainty ihany koa.

Vitsika miisa anankitelo izay miloko maintimainty ary miloko menamena manopy volontany kosa ny tongony. Miisa anankenina io tongony io ary mipetraka eo ambony latabatra iray miloko volondavenona.

Gazety iray amin'ny vidin'ny arivo ariary izay manana lohahevitra lehibe iray sy lohahevitra kely anankefatra, misy sarin'olona maromaro mitsangana manodidina hazo lehibe iray ary amin'ny sisiny ankavanana kosa dia ahitana mpilalao baolina kitra izay manao akanjo miloko volombosary ary ny anankiray kosa dia manao akanjo miloko mainty.

Toeram-pisakafoanana lehibe iray tsara tarehy, feno karazana voninkazo sy jiro miantona ao anaty tavy miloko volontany, ny rindrina dia feno kisarisary toy ny fo izay miloko mavokely, menamena na mangamanga, fotsifotsy ary volomparasy ; ao anatiny ihany koa dia feno latabatra sy seza izay vita amin'ny hazo sy vy loko maintimainty.

Gazety iray mivoka isanandro miresaka manokana momban'ny vehivavy ny fikarakarana taovolo sy ny endrika. Misy sarina vehivavy iray voalaza fa nihena folo kilao tao anatin'ny iray volana.

Olona iray mitazona penina miloko fotsy sy manga. Manao akanjo fohy tanana miloko mainty sy pataloha lava miloko mainty. Mandamina vokatra fampiasa isan'andro eo ambony talantalana miloko mainty sy volontany. Vokatra maro isan-karazany toy ny savony izay amin'ny vidiny roanjato sy valo arivo sy roa alina ariary, ny ody moka, ny savony atao hiborosiana nify amin'ny vidiny dimy alina ariary.

Vokatra roa samy hafa natao ikarakarana volo ao anaty koveta miloko mavo kely, anaty tavoangy plastika amin'ny loko mainty. Fanasana loha vita avy amin'ny solila ary ny iray kosa, fikarakarana volo ao anaty vata plastika miloko fotsy sy mainty.

Kianja lehibe iray miloko fotsy. Feno olona mijery "match" ao anatiny, ary misy rony fahitalavitra lehibe rony. Misy lehilahy mpitandro filaminana roa, mitsangana ao arinan'ny fiara lehibe mahazaka lalan-dratsy iray, miloko fotsy ; ary misy sainam-pirenena malagasy miloko fotsy, mena ary maintso.

fatana maromaro vita avy amin'ny vy izay amin'ny loko maro samihafa, toy ny volon-tany ,fotsy, manga ary menamena; manana tahony somary lavalava izy ary ireto fatana ireto dia mipetraka eo ambonin'ny hazo lehibe iray moloko volon-tany, volon-davenina ary maintimainty

Maro dia maro tokoa ny olona liana mijery irony kilalao baolina kitra irony. Misy lehilahy maromaro izay mifampisakambina manao akanjo fohy tanana miloko manga ary mena. Misy ihany koa ankizy kely izay manao akanjo fohy tanana miloko mavomavo sy pataloha fohy miloko volondavenona. Eo akaikiny kosa dia misy lehilahy iray manao akanjo fohy tanana miloko maitso ary pataloha fohy miloko mainty.

Ho an'ny vehivavy izay te hikarakara ny fahatsarany toy : ny volo sy ny endrika ary ny vatana dia misy ny gazety amin'ny vidiny dimanjato ariary, misy lohahevitra maromaro ao anatiny.

Rehefa any am-pianarana ny ankizy dia miannatra A B D ary mianatra manisa. Matetika dia amin'irony tabilao kely irony izay miloko mainty ary ny sisiny dia miloko maitsomaitso.

Karazana asa tanana maromaro : misy pôketra norariana izay miloko mena sy maitso, misy ny miloko volomboasary, misy ihany koa ny miloko mavokely sy fotsy ; misy ny pôketra vita avy amin'ny hoditra izay miloko fotsy sy volontany ary mainty ; misy ny kapa hoditra izay miloko volontany, fotsy ary mainty ; ary firavaka maro samihafa atao amin'ny tanana sy tenda izay miloko fotsy, volontany, mavo ary mainty.

Mariky ny fitiavana tokoa ny fanolorana peratra ny olontiana. Misy karazany maromaro, misy koa ny vita avy amin'ny volamena. Ny sasany moa dia misy vato toy ny diamondra ary ny sasany dia peratra boribory tsotra fa tsy misy haingony.

Lehihilay iray mandeha eny amin'ny sisin-dalana akaikin'ny tatatra .Manao lobaka miloko fotsy, pataloha miloko mainty, ary mitondra irony harona plastika irony; izay miloko mavokely, maitso ary mavo.

Ny volo ho an'ny vehivavy dia marika fa kanto izy ary mahay mikarakara ny vatany; izay no antony hanany vokatra maro samihafa hikarakarana volo; izay ao anaty tavy plasitika miloko fotsy, ny sarony ihany koa dia miloko fotsy.

Ny fahadiovana dia tokony ho voalohan-daharana ho an'ny olona rehetra rehetra, ka noho izany dia misy irony toerana manokana izay hanasana lamba irony, vita avy amin'ny simenitra sy biriky ary eo aminy dia misy toy ny latabatra kely izay afaka hanasana lamba sy hanasiana ireo savony.

Latabatra iray miloko volontany, feno irony fitaovam-pianarana irony, toy ny : penina, ny pensily hazo, ary maro samihafa ihany koa... ; izay amin'ny lokony maro samihafa, toy ny : mangamanga, mavomavo, ny volomparasy, ny maintimainty.

"Seau" iray plastika miloko mangamanga ary misy lavadavaka ny sisiny. Misy irony tsihy manify norariana irony izay amin'ny lokony fotsy, volomparasy, volondavenona, mavo, mainty, mangamanga, volomboasary.

Lehilahy iray akaikina tendrombohitra, mitsangana eo ambon'ny vatomaintimainty izay feno ravikazo miloko maitso. Ny lanitra dia manga tsara ahitana ny masoandro sy rahona miloko fotsifotsy.

Gazety iray amin'ny teny Frantsay amin'ny vidiny arivo ariary, miresaka manokana momba ny vaovao hita eto Madagasikara, misy ihany koa sarin'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina, manao akanjo miloko menamena sy pataloha miloko maintimainty.

Bitro lava sofina lehibe iray, miloko volondavenona, volontany ary mainty ; manana maso miloko mainty izy ary ny vavany dia miloko volontany ; ny tongony ihany koa dia miloko fotsy sy volontany ; matory eo ambony lamba iray miloko volondavenona izy.

Dingana iray eo amin'ny fiainam-pitiavan'ny olona roa ny mariazy, ary rehefa tonga ny andro lehibe dia manofa irony fiara tsotra irony izay misy fotoana miloko volondavenona sy mainty ary eo aminy dia misy haingony toy ny lamba mifatopatotra aminy miloko fotsy sy mena ary misy voninkazo mipetraka eo amboniny.

Efitrano iray miloko fotsy izay misy hosodoko miisa roa mihantona eo amin'ny rindrina. Misy fandriana lehibe iray izay miloko manga antitra, ary misy lamba miloko maitso antitra, ary ny ondana kosa dia miloko fotsy, mena ary manga antitra.

Rehefa tonga ny andro fety dia tian'ny olona tokoa ny misakafo somary matsiro. Misy fitaovana manokana ao an-dakozia izay natao itetehana sy itotoana sakafo izay vita amin'ny plastika amin'ny loko mainty sy fotsy ary mandeha amin'ny herinaratra.

Ny vehivavy matetika no tia mijery ny firavaka vita avy amin'ny vato erony. Misy karazany maro samihafa. Misy ny fatao amin'ny tanana nisy ny kavina. Misy ihany koa ny firavaka fatao amin'ny tenda. Etsy ambanin'izany dia misy ny poketra mora ireny ary ireo aingo-trano.

Toerana iray akaikina tendrombohitra. Misy renirano ary madio tsara io rano io ary feno vato kely eny amin'ny sisiny. Manga tsara ny lanitra ary misy rahona miloko fotsy sy volondavenona.

Boky iray miloko mavo sy manga misy soratra miloko fotsy sy mainty ary miresaka indrindra momba ny sakafo sy ny fahasalamana.

Boky iray miloko mangamanga izay misy soratra miloko fotsifotsy, ny sisisy mitsivalana etỳ amin'ny farany ambany dia miloko maintimainty misy sarina fiara lehibe iray miloko volamena ; ary eo amboniny dia misy olona anankiroa mipetraka ary anankiray mitsangana, misy sarina kintana maromaro ao amin'ilay boky.

Biby anankiray manamarika an'i Madagasikara tokoa ny maki. Karazana gidro izy io ary miloko maramara izy, fotsy ary mainty. Ny masony kosa dia somary miloko mavomavo.

Karazana voankazo maromaro izay hita ao anaty baoritra. Misy ny akondro izay miisa anankidimy, misy ny paoma izay miloko mena, ny paoma miloko maitso ihany koa, misy ny poara sy ny voasarimakirana izay miloko mavomavo ary ny voasary izay miloko volomboasary mazava tsara.

Ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana dia manampy tokoa amin'ny fivoaran'ny vatana. Misy karazany maromaro toy ny legioma maitso ary ny voankazo, azo hohanina ihany koa ny mofo ary ny kafe ao anaty kaopy miloko fosy ary ny famakiam-boky dia ilaina ihany koa.

ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny no matetika no ahitana irony ondana kely mampisy haingon'ny trano irony sy maro isan-karazana izy ireo nisy ny miloko volontany ny miloko fotsy volon-davenina mena sy maitso ny mavokely nisy ny manana kisarisary eto ny voninkazo nisy ihany koa ny misy lolo ary samihafa ihany koa

Fitaovana iray izay manampy tokoa ny tantsaha ny milina fitotom-bary, misy ny vita avy amin'ny vy miloko maitsomaitso, ny volon-davenona ary mangamanga.

Trano lehibe iray izay miloko fotsy, mavo ary volontany. Manana rihana anankitelo izy. Ny varavarana sy ny varavarankely dia vita avy amin'ny fitaratra ary ny sisiny kosa dia miloko mainty. Ety ivelany dia misy fiara miisa roa izay miloko mainty sy volondavenona. Misy olona anankiroa eo ivelany izay manao akanjo loko maitso, volondavenona ary mavokely.

Gazety iray miresaka indrindra momba ny fisolokiana teny Soamandrakizay. Misy lehilahy telo mitampi-maso amin'ny taratasy fotsy : ny ety amin'ny sisiny ankavanana dia lehilahy manao akanjo miloko mainty ary misy tsipika fotsy ary manao lobaka manga ; ny eo afovoany kosa dia lehilahy manao akanjo miloko mena ; ary ny any amin'ny sisiny ankavia kosa dia misy lehilahy manao akanjo miloko mainty.

Lehilahy iray mipetraka, manao akanjo lava tanana miloko volontany, miteny amin'irony fitaovana mampamafy feo irony izay miloko mainty, volomboasary ary miloko volamena. Misy latabatra eo alohany izay misy tavoahangy lehibe plastika, misy rano ary ny sarony dia miloko mangamanga.

Trano fianarana iray miloko mavo, feno solosaina miloko mainty sy volondavenona, eo ambonin'ny latabatra vita avy amin'ny hazo, misy solosaina miisa valo ary ny anankiroa amin'izy ireo dia mirehitra.

Vehivavy iray mitsangana ao anaty efitrano miloko fotsifotsy, misy varavarana miloko volontany. Mitsangana izy ary manao akanjo lava, lava tanana, miloko manga antitra sy maintimainty ; nanao irony famantaran'ora irony izy, izay miloko volamena ary manao peratra volamena ihany koa.

Vinavina ho any rehetra ny hanana trano mifanaraka amin'ny vaninandro ankehitriny izay miloko fotsy, volondavenona ary menamena. Eo ivelany dia ahitana olona mbola miasa satria mbola tsy vita hatramin'ny farany ilay trano.

Rehefa misy vanim-potoana malaza dia mivoaka ny miaramila ary manao irony fanamiana hafa kely irony izay miloko manga ary manao pataloha lava miloko mainty misy tsipika manga ; mitondra saina izy ireo ary ilay fanamiana dia misy ny miloko maitso, ny sasany kosa miloko manga.

Ny olona rehefa tia karokaroka dia tia mamaky boky, indrindra fa irony boky misy amboaran-tononkalo irony izay nosoratan'i Nala Tiana, mitondra ny lohateny hoe : "Fo, saina miabo". Misy sarin'olona iray izay miloko fotsy sy manga ary manodidina azy dia misy tselatra izay miloko manga sy volomparasy. Ilay boky moa dia miloko mainty.

Eny Andohalo eny dia ahitana fiangonana iray lehibe izay miloko volontany ary manana tilikambo lehibe miisa roa. Ety ivelany dia ahitana hazofijaliana iray miloko mainty ary fotsy. Ny tambo dia vita avy amin'ny simenitra izay miloko volondavenona.

Fitaovan-dakozia iray vita avy amin'ny vy ary mandeha herinaratra, miloko fotsy sy mainty eo ambony talantalana miloko fotsy, amin'ny vidiny sivy arivo sy sivy alina sy iray hetsy ariary.

Ny mpanankarena matetika dia manana karazana fiara hafa kely, izay lafo vidy tokoa ary hita matetika any ivelany. Miloko volondavenona manopy mainty sy volomboasary ny fitaratra eo aminy dia miloko mainty.

Tanan'olona iray zarazara hoditra izay mitazona irony voatsororoka irony izay miloko fotsifotsy, maintimainty ary volontany; voamaina azo hoanina izy io.

Maro dia maro tokoa ny mpivarotra izay hita eny amin'ny sisin-dalana indrindra moa fa ireo mpivarotra legioma sy voankazo sy mpivarotra lamba any amin'ny sisin-tany tolagnaro, tanambao any.

Ramatoa lehibe iray fohy volo izay manao akanjo fohy tanana izay miloko volondavenona ary akanjo lava miloko mainty ary pataloha miloko mainty, mitondra pôketra miloko volomboasary, mipetraka eny amin'ny sisin-dalana. Eo akaikiny kosa dia misy trano lehibe iray izay miloko maitso sy fotsy ary ny vavahady dia miloko maitso ihany koa.

Toerana iray fivarotana irony vovoka zafamanitra afaka atao amin'ny sakafo irony, ao anaty fonosana plastika mazava ary misy karazany maromaro toy ny tamotamo sakamalaho, tongologasy.

Ny voanjo dia sakafo mamokatra menaka ho an'ny vatana. Misy ny mamy, misy ihany koa ny masira ary varotana amin'ny kapoaka matetika izy ary ao anaty sobika lehibe fisaka.

Ny loko mangamanga sy ny fotsy dia tsara tokoa rehefa hita ao amin'ny efitrano fandraisana vahiny. Afaka hita eny amin'ny latabatra ny voninkazo haingon'ilay latabatra, ny karazana ondana kely mipetraka eny ambonin'ny seza ary anisan'izany ihany koa ireo hosodoko mipetaka eny amin'ny rindrina.

Peratra anankiroa volafotsy mipetraka eo ambony lamba miloko mainty ary atambatry ny taratasy iray miloko fotsy. Misy diamondra ny peratra eo ambony.

Ankehitriny ny ankamaron'ny olona na kely na lehibe na tanora dia mampiasa finday avokoa ka indrindra ho an'ny mpianatra izay mila manao fanadihadiana dia eo ambony kahie dia misy finday iray miloko menamena.

Gazety lehibe iray, manana lohahevitra hoe : "raharaha fanondranana volamena", feno volamena mipetraka eo ambony latabatra kely ary aoriana kosa misy lehilahy telo manao pataloha miloko manga antitra sy manga tanora. Eo akaikiny kosa dia misy lehilahy iray manao akanjo miloko mainty sy mavomavo, misalovana ny sainam-pirenena malagasy izay miloko fotsy, mena ary maitso.

Efitrano iray miloko fotsy. Misy latabatra kely vita amin'ny hazo. Misy tavy miloko mainty eo amboniny ary eo akaikiny kosa dia misy ondana roa mifanaingina miloko fotsy sy mainty. Eo afovoany kosa dia misy lamba lehibe iray miloko fotsy ary misy omby miloko mainty eo afovoany.

Tanàna kely iray akaikina tendrombohitra feno ala no maitsomaitso, misy trano maromaro izay vita avy amin'ny biriky izay miloko volontany, mena ary fotsy, ny tafony kosa dia vita avy amin'ny tafo bozaka izay miloko mainty.

Fahafinaretana ho an'ny olona sasany tokoa ny misakafo indrindra fa irony sakafo matsiro irony ; misy akoho izay mifonofono sy nendasina ary mofo boribory eo ambony lovia.

Toeram-pisakafoanana sy fikarakarana vatana lehibe iray, miloko fotsy sy mavokely ; feno varavarakely eny ambony ary misy rihana efatra. Ny vavahady moa dia vita amin'ny fitaratra. Ety ivelany kosa feno karazana fiara miloko fotsy.

Toeram-pisakafoanana iray izay miloko volontany ny rindrina, misy seza sy latabatra maromaro ao anatiny, misy ihany koa irony ondana kely irony izay miloko volomparasy sy volomboasary. Misy latabatra vita avy amin'ny hazo ihany koa ary eo amboniny dia misy vera misy voasarimakirana sy tavoahangy vita avy amin'ny vera izay misy ranom-boankazo ao anatiny.

Sambo iray miloko fotsy, mena, maitso ary mainty, eny amoron-dranomasina misy fasika miloko fotsy. Ny ranomasina moa dia miloko manga manopy maitso, ary ny lanitra kosa dia miloko manga tanora sy manga antitra.

Vehivavy iray somary mangamanga hoditra manao akanjo miloko fotsy, mena, volomboasary ary mainty. Ny volony kosa dia mahafinaritra izay mirandrana ary hafa kely.

Tokontany iray izay misy fatipatina hazo sy bozaka, misy akoho mandendeha eo ivelany izay miloko volontany sy fotsifotsy ; manodidina dia misy tamboho izay mifefy azy.